Kubalulekile ukuba abazali abalabantwana bathole imfundiso yokuba abantwana bagcinwa njani njalo baphathwa njani.

Imihlobo yamapills ehlukeneyo amanye alombala umhlophe amanye engabe elombala omnyama kuhlakana ngokububa umuntu uyabe egula mkhuhlane bani kwesinye isikhathi usengaphiwa lowu umhlobo wamapills